Le ʋɔnuɖrɔƒe aɖe la, ŋutsu aɖe tsitre ɖe aɖaka me eye wo gbalẽ xɔm le amebubu si, edo eƒe abɔwo ɖe dzi eye le emegbe la nye kpovitɔ si le eƒe nuɖusi me eye le eƒe mía me la nye U.S. A tɔwo ƒe flagi.

Ɖevi woame andre wo nɔanyi ɖe eli aɖe dzi. Wonɔ teƒe manyomanyo aɖe, gbeɖuɖɔwo ƒo xla wo. Woo fefe fem hele dzidzɔ kpɔm.

Dzo bi eŋu dzeƒe aɖe si eŋuviwo kple gawo katã wofia, dzotsiŋu aɖe va teƒea eye ami dzraƒe aɖe teɖe teƒea ŋu, nu ɖe sia ɖe si le afi ma fia kolikolikolikoli

Ŋutsu ɖeka, nyɔnu etɔ̃ kple esɔ ɖeka le tsa ɖim le ƒuta ale nyɔnu eve le sɔ la dzi eye ŋutsua lé sɔ ƒe kawo ɖe asi eye nyɔnu mamlɛa le wo yome wohe azɔ̃li zɔ̃m.

Yevuvi dza si ɖa mlo ɖe ta na mlɔ anyi hele fefem kple tren kpakple keteke si wowɔ tso ŋguiwo me la gbɔ. Mɔ siwo le ketekea ŋu la nykpɔ ale gbegbe.

Yevuwo sɔ ɖe ameɖibɔ me. woyi ame ɖi ge. Wodro aɖaka ɖi. Ŋutsua ɖe dze klo ɖe nyɔnua ɖe ƒe akɔ me hefɔ eƒe asi eve kɔ ɖe edzi eye amewo katã le benega fɔ ŋku ɖe wo dzi.

Ɖevi dza aɖe si medo afɔkpa o la le tsitre ɖe ameha la dome. Edo singlet ʋɛ̃ kple bɔxsa blu, nyɔnu aɖe si do awu dzɛ̃ kple atalegbe yibɔ la le megbe hele asi tɔm megbe nɛ.

Ŋutsu eve aɖe nɔ xɔ aɖe me, ɖeka nɔ anyi eye ɖeka le tsitrenu. Esi le tsitrenu lé etako matsin ɖe asi hele ta kom na nɔvia si nɔ anyi ɖe zikpui dzi la.

nyɔnu enyi esɔ he dó abɔ ɖe dzi ƒoxlã sola panel yike wó fis ɖe ekplɔ dzi wókatã wóle dzedzé ɖeka tɔgbii me

Xɔ gã aɖe mu eye nu gɖewo tsi anyigba ɖewo ƒe ɖewoe nye; wɔyakawo, avɔ vuvuwo kple ati siwo katã wotsɔ gba xɔ la ƒe ɖewo tsi anyigba.

Ame etɔ̃ le aƒetegble me, wo nukuwo me gãm. Wo nyɔnu eve, ŋutsu ɖeka, wo katã wolé flawesiawo ɖe asi. Flawesiawo le deama nyuie henya le kpɔkpɔm.

Ame geɖewo sɔ hele boblodom woƒe dzimedzidziwo to demɔnstration me. Ŋutsu si lé ŋgɔ na wo la le ekpe ɖe asi si me wo nyawo gblɔm toe.

Woɖo afɔkpa geɖewo ɖe afɔkpadzraƒe si wo katã wonye ƒoafɔɖeme wo sɔ wo le dzedze nyakpɔ aɖe me si ɖe Afrika ƒe dzesiwo fia.

Ame eve le ŋgó si ƒe dzedzeme nye aŋtsiɖiɖi la me teɖe transfɔma aɖe ŋu, wó eve la le dziwui bluwo me kpakple kuku ɣiwo me, transfɔma le politsi eve dome tututu

Gaxɔnudzɔla siwo le awu yibɔ me la le tsa ɖim le gaxɔwo me esi gaxɔmenɔlawo le woƒe nɔƒewo dzram ɖo nyuie. Gaxɔmenɔla siawo le awu aŋtsiɖiɖiwo me.

Nyɔnu aɖe tsitre ɖe dzodoƒe hede me kitsiŋ kabineti, le eƒe asiwo me la nye gati kpakple kɔpu eye le eƒe axadzi yɔ fũu kple nu vovovowo abe ketle, koklozi kpakple agba ene.

Nuɖuɖu si nye watsɛ, makaɖoni, bladzo, atadi, saladi kpakple sabala le agba ʋi aɖe me eye koklozi bɔ ɖe eŋuti.

Amewo sɔ ɖe gakpodɔwɔƒe aɖe eye wo le dɔ wɔm tso gakpowo ŋutsi. Wo katã wo ɖɔ kuku si le aŋtsiɖiɖi kple ʋi ƒe dzedzeme eye le wo megbe la, nye gakpo sese siwo le tsitre nu la.

Nyɔnu wome ene le nu ɖum le agba me. Ame ɖeka lé agba ɖe asi eye wo asi ɖuɖɔm. Bubu hã de asi agba me eye ɖeka be ɖe wo megbe dzaa hele ŋku dom ɖa.

Nyɔnu aɖewo sɔ ɖe ŋumɔto hele tsi ɖem le tsiŋu aɖe me ɖe woƒe tɔkpo, ŋego, gagba kple nugoo viviviwo me.

Amewo sɔ ɖe teƒe aɖe hele woƒe dzidzi ɖem gbɔgblɔm to demɔstrɛsime. Wolé ŋuƒowo ɖe asi si dzi nuŋɔŋlɔ vovovowo le. Wo katã wole kuku dzĩ kple yibɔwo me eye aɖewo bla nu dzĩwo ɖe woƒe alɔnuwo.

Ŋutsu aɖe nɔ anyi ɖe ŋugo dzi le laptɔp ɖe asi hele edzi kpɔm. bentsi legbe aɖe te ɖe ŋu si dzi sola panel kpakple ŋugo vivivi mamleawo si me batri le la te ɖe eŋu le eƒe axadzi la nukpotui draƒe aɖe hã li.

Ame geɖewo le tsitre nu hele wonɔvi eve siwo le gakpowo dome hele gakpowo ɖiɖim ɖe do aɖe me. Wo katã wole dzedze ɖeka me eye kuku nyuiewo le eta na wo.

ame aɖewo sɔ ɖe mɔto eye wókatã wóle dzedze ɖeka me, awu si wodó la le gbemumu kple aŋtsiɖiɖi wókatã wóɖɔ kuku eye tsitsĩ le mo nawo katã kple asiwui le wó megbe la nye xɔ gã yibɔ aɖe

Ŋutsu andre le exɔ ɖe tame e sola panel fisim. Wo ame ene ɖɔ kuku. Wo katã wodo awu dziwui ɖeka tɔgbi woyɔna be vesi eye afɔkpa le afɔ n wo katã.

Ʋeɖulawo le ʋe ɖum, wo katã wole dzedze ɖeka me. Wodo awu abɔ kpakpɛwo eye wota avɔ si nye kete la, le woƒe afɔ la nye gatotroe siwo wobɔ hede afɔ. Ŋuƒolawo le wo megbe hele ŋuawo ƒom.

Nyɔnuwo kplɔ wo viwo yi ɖe atsikexɔƒe alo dɔnɔkɔdzie eye ame siwo le wogbɔ kpɔm la le awu ɖeka ƒomevi aɖewo me. Wo katã wo le kaɖi si le yelo la ɖe asi.

Xɔtulawo le gli ɖom le teƒe aɖe. Wo katã wo le dzedze ƒomevi ɖeka me. Woɖɔ kuku siwo nye aŋtsiɖiɖi kple dze la. Wo katã wo le dziwui kple atalegbe si le blu la me.

Ŋutsu aɖe le klotsunu le nena wɔm yi ke ɖeviwo katã fo ŋku ɖe edzi kɔƒe aɖe me, ɖevi wometɔ̃ le klotsinu eye mamlɛwo le tsitrenu, davi aɖe le wo megbe ɖɔ asi ali eye etsigui le ŋutsua ƒe axa dzi

Davi aɖe do wu abɔlegbe yibɔ aɖe kple trɔza yibɔ hebla watsi la nɔ anyi ɖe dziƒoxɔ dzi eye le eƒe ŋgɔ la nye kɔmpita si dzi wo le asi tem ɖo. Le kɔmpita ƒe axadzi la nye tukpa si me aha le.